Suuraan nuti asirratti ilaalaa jirru kun suuraa qubeellaati. Qubeelli kun wanti inni irraa hojjatame warqeedha. Bifti isaa kan haalaan namatti toluu fi nama hawwatudha.

Suuraa kanarratti akka arginutti, intalli tokko yeroo isheen kophee ofirratti safartudha. Kopheen kunis lukni isaa bifa gurraachaa kan baayyee namatti toludha. Intalli Kuni maaliif kophee ofirratti safaraa jirti ?

Ka asirratti ilaalaa jirru kun suuraa konkolaataadha. Konkolaataan bifa wal fakkaataa ta'e baay'een iddoo tokko kan jiranidha. Konkolaataawwan kanneen keessaa tokko asirratti dhiyaatanii jiran maqaan isaanii siinootiraak kan jedhamanidha. Konkolaataawwan kun maaliif asitti walitti qabaman?

Kan nuti asirratti argaa jirru Kuni yokaan immoo suuraan asirratti mul'atu kuni, suuraa dargaggeessaati. Dargaggeessi kunis rifeensa isaa miidhagsee, babbareecheeti morma isaa irratti callee kan godhateedha.

Suuraa nuti asirratti argaa jirru kun suuraa mana miidhagaa fi namatti tolaa ta'eeti. Manni kun wanni inni irraa hojjetamee simintoo fi biyyoo wantoota garaagaraa iraayi. Manni miidhagaan kun mana jirreenyaa dhuunfaati moo mana mootummaa ti?

Kan nuti asirratti ilaalaa jirru kuni, suuraa bunaatiifi suuraa xalayaan kaffaltii irratti kaffalameedha. Iddoon kun iddoo mana bunaati.

Suuraan nuti asi irratti argaa jirru, yookan immoo suuraan asi irratti mul'atu kuni, suuraa konkolaatati. konkolaatan iddoo tokkotti yeroo inni, dhababte jirudha. Konkalaatan kunis, bifoonni isaani wal-fakkataa kan ta'anidha.

Suuraan nuti asirratti ilaalaa jirru kunii suuraa shamarraniiti shamarreen kun mataa ishee haalaan miidhagsiteeti kan isheen hojjatattee, kan biraammoo meeshaalee aadaa kan akka callee godhatteeti kan isheen jirtu.

Kan asirratti argamu namoota baay'ee baay'atanii jiraniifii kuduraalee fi muduraalee gurgurtaadhaaf qophaa'edha. Kan biraammoo iddoon kun iddoo Jogola Harar iddoo jedhamudha. Namoonni kun maaliif iddoo kanatti wal gahan?

Kan nuti asirratti ilaalaa jirru, suuraa yeroo dubartoonni fi dargaggoonni uffannaa aadaatiin miidhagani jiranidhaa. uffannaan aadaa kunimmo, yeroo inni uffatamu, yeroo sagantaan jiru qofadha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kunii suuraa namaati. namni yeroo inni nyaata nyaataa jirudha. Nyaanni inni nyaachaa jiru kunis nyaata gosoota garagaraa baayyee of keessaa qabudha.

Suuraan gaditti mul'atu kun suuraa kophee dubartootaati. Kophee bifti isaa gurraachaa fi adii ta'ee baay'ee namatti toluufi nama hawwatudha. Kophee kana dubartoonni yeroo akkamii fayyadamuu? Maalif fayyadamu? Faayidaan isaa maalidha?

Kan nuti ilaalaa jirru kun suuraa teessooti. Teessoon kun kan namoonni iddoo hojiitti itti fayyadamanidha. Iddoon kun eessa? Biiroo wayiiti moo mana dhuunfaati?

Suuraan amma ilaalaa jirrru kunii suuraa faaya mormaati faaya mormaa ijoolleen dubartoota uffatanidha. Faayi kun maaliirra hojjetama jettani yaaddu?

Suuran kanarratti kan nuuti ilaala jirruu yeroo barattoonni sa'ati malee mana barumsaa dhufanii, eegduudhaan akka hin seenne dhorkamani ala dhaabata jiraniidhaa. Barattoonni kun maaliif orraafatanii dhufaan, mana barumsaa? Maaliif sa'ati dabarsanii dhufan?

Suuraa kanarratti kan nuti ilaalaa jirruu dibataa qaamaa kan ta'ee yeroo iddo tokkottii kuufamee jirudhaa. Dibata kana namoonni maalif fayyadamu? maalif nu tajaajila dibanni kun?

Suuraa kanarratti akkuma argaa jirutti yookaan immoo kan mul'atu kun ijoollee shamarranii daree keessa taa'aanii yeroo isaan barachaa jiran kan argisiisuudha. Barattoonni kun sa'aatii kan isaan gochaa jiran barumsa barachaa jiraniidha.

Kan asirratti argamu kun, suuraa kophee ijoollee shamarraniti. Kopheen shamarrani kun ammoo bifti isa magarisa kan ta'e fi kan baay'ee namatti bareedu.

Akka suuraa kanaa gadi jiru irratti ilaalaa jirrutti suuraan kun kan inni agarsiisu fiigdonni yookiin atileetonni isaan fiigicharra yeroo jiranidha. Isaanis namoota baay'ee ta'anii yeroo isaan dorgommiirra jiranidha.

Suuraa kanarratti kan nuti argaa jirru, intalli bareedduu miidhagduun tokko yeroo isheen uffannaa aadaa ishee uffattee, callee adda isheerra godhattee, harka isheettimmoo naqata naqattee, morma isheettillee callee hidhattee harka isheerratti immoo elellee qabattee dhaabbattutu mul'ata. Dubartiin kun uffannaa aadaa eessaa uffattee?

Suuraan nutii asirratti ilaalaa jirru kunii suuraa eelee biddeenaatii. Eeleen kunimmotuu ibsaadhaan kan hojjetu yemmuu ta'u iddoon inni jiru amma itti argamu kun eessa?

Kan nuti asirraatti argaa jirru Kuni suuraa namoota baayyee yeroo isaan iddoo taphanna jiranidha. Namoonni Kunis taphatoota kubba millati hangi tokko, warri kan ammoo dawwatoota, iddoon isaan jiran iddoo itti kubbaan taphatamudha.

Kan nuti asirratti ilaalaa jirru kun suuraa mana barumsaati. Mana barumsaa kana durammoo daa'imni tokko kophaa isaa ta'ee dhaabbateetu kan inni jiru. Manni barumsaa kun wanti inni irraa hojjatame biyyee, cirrachaa fi simmintoo mukkeen wantoota garaagaraa irraa kan hojjatamedha.

suuraan nuti ilaalaa jirru kunii suuraa Jaldeessati, jaldeessi bineensota keessaa tokko kan ta'edha. iddoo kanatti kan argaman Jaldeessota lamadhaa; haadhaafi ilmoo ta'anitii Jaldeessonni kun maal hojjataa jiru?

Suuraan nuti asirratti ilaalaa jirru kunii suuraa kitaabaati. Kitaabni kun maqaan isaa "Waliif moo walirratti?" jedha. Kitaabni kun bara 2018 Fufaa Shittaayee Baqqalaatiin kan barreeffamedha. Kitaabni kun iddoo kamitti eebbifame?

Suuraa kana irratti kan argaa jirru suura manaati. Manni kun biyyoo fi simmintoo irraa kan hojjetamedha. Manni kun mana mootummaatimoo mana dhuunfaati?

Suuraan nuti asirratti ilaalaa jirru kun suuraa dubartii Itoophiyaa, yeroo duraanii prezidaanti Itoophiyaa kan turte, aaddee Saahleworq Zewudeeti. Saahleworq Zewudeen barri isheen hojii prezidaantummaa gadhiiste bara meeqa ture?

Suuraan nuti asirratti ilaalaa jirru kun suuraa fincaa'aati. Bishaan yeroo gaara gubbaadhaa gadi bu'udha. Suuraan kun kan baay'ee namatti toluu fi nama hawwatudha. Fincaa'aan kun iddoo kamitti argama jettanii yaaddu?

Suuraa gaditti mullatu kana irratti yeroo barattoonni mana barumsaa daree keessatti taa'anii qormaata qoramanidha. Barattoonni kun qormaata maalii qoramaa jiru?

Suuraa kanarratti kan mul'atu haadhaa fi intalli ishee yeroo bareedanii miidhaganii wantoota garaagaraa qopheessanii gammachuu argisiisanidha. Haadhaa fi intalli kun maal sababeeffataniitu akkattiin gammaduu danda'an?

Suuraan asirrattii nutii ilaalaa jirru kun suuraa calleetii. Calleen kun kanii uffata aadaa waliin addarratti hidhatamuu fi kan harkarratti hidhatamudha. Calleen kun maalirraa hojjetama?

Suuraan nuti asirratti ilaalaa jirru kunii, suuraa mana dhugaatiiti. Mana dhugaatii lallaafaati. Kan nuti asirratti ilaalaa jirru tokkommoo bishaani. Bishaan maqaan isaa kiyyaa jedhudha. Maaliif bishaan tokkicha kana fidanii asirratti kophaa baasanii as godhan?

Suuraan nuti ilaalaa jirru kun suuraa namaati. Namni kun uffannaa adii uffatee dhaabbachaa jira. Uffanni inni uffatee jiru kunis uffannaa warri hordoftoota amantaa ortodoksii uffatanidha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kunii suuraa namootaatii. Namoonni dargaggoonnii fi dubartoonni yeroo isaan sirbaa jiranidhaa. Dargaggootaa fi dubartoonni kun uffannaan isaan uffatan uffannaa aadaati.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kunii suuraa namootaati. Namoota baay'ee iddoo tokkottii wal gahanii nagaa wal gaafachaa jiranidhaa. Namni kaan ammoo dhaabbatee warra nagaa wal gaafachaa jiru eegaa jira.

Kan asirratti argaa jirru kunii suuraa yeroo ogeessi fayyaa mana yaalaatti dhukkubsataa yaalaa jiru argisiisuudhaa. Manni yaalaa kun iddoo kamitti kan argamuudha?

Kan nuti asirratti ilaalaa jirru nama uffata aadaa uffatee, mataa isaa goofaree filate jirudha. Namichi kun weellisaadha.

Kan nuti asirratti argaa jirru kuni suuraa yeroo namoonni lama lafa qonnaa isaanii hojjetaa jiranidha. Lafti qonnaa isaan hojjetaa jiran kuni kan midhaan qabudha. Namoonni kun hojiin isaan hojjetaa jiran, aramaa buqqaasaa jiru.

Suuraa asirratti ilaalaa jirru kanarratti obbo Birhaanuu Naggaa yeroo inni ibsa godhaa jiruudha. Birhaanuun waayee maalii haasa'aa jira jettanii yaaddu? Waayee maalii ibsa godhaa jira?

Suuraa kanarratti akka argaa jirruttii yeroo dargaggoonnii fi shamarran sirbanidhaa. Isaanis uffannaa aadaa ofii uffatanii miidhaganii kan jiranidha ijoollee shamarraniitii. Ijoolleen dhiirotaatoo maalif uffannaa aadaa uffachuu dhiisan jettanii yaaddu?

Suura kanarratti akka arginutti, intalli uffannaa aadaatiin miidhagdee jirtu tokko yeroo isheen diroo raaftudha. Diroon kun maaliif tajaajila? fayidaan isaa maalidhaa?

Suuraa kanarratti kan nuti argaa jirru yeroo dubartoonni lama biqila dhabaa jiranidha. Biqilli kunis akka loqooda harargeetti boqqoshoo jedhama.

Kan nuti asirratti ilaalaa jirruu, yookaan immoo suuraan asirratti argaa jirru kunii, suuraa iddoo buufata xiyyaaraa ti. Iddoo tokkotti yeroo xiyyaarri wal ga'ee dhaabbataa jiruu dha kan nuti ilaalaa jirru. Iddoon kun iddoo buufata xiyyaaraa Itoophiyaa ti.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kun, suuraa iddoo bittaa fi gurgurtaa garaagaraati. kan bira ammahoo intalli tokko meeshaa kana keessa dhabbattu ni argina. intalli kun kan isheen hojjecha jirtu meeshaa kana sisireessa jirti.

Suuraan ilaalaa jirru kun suuraa manaa seeraan ala ijaarame yookaan daandii irratti ijaaramee diddiigameedha. Kunoo namoonni baay'een illee meeshaa kakaasaa jiru. Suuraan kun suuraa mana diigameedha jechuudha.

Kan nuti ilaalaa jirru shamarri Oromoo kan uffannaa aadaa isheetiin faayamatee miidhagdee jirtudha. Uffanni ishiin uffattee jirtu kunis uffata aadaa harargee yemmuu ta'u, uffata aadaa kana yeroo akkamiitiif itti fayyadamna? Yeroo akkamii uffatama uffanni kun?

Suuraan asirratti argaa jirru kuni namoonni baay'een lafa baadiyyaatti yeroo isaan hojjeetanidha. Namoonni kun dubartootas, dhirootas, namoota baay'eedha. Namoonni kun maal hojjetaa jiru?

Suuraa kana irratti kan mul'atu, namichi tokko yeroo inni mana keessa dhaabatee sirbuudhaa. Namichi kunis wayyaa aadaa uffateeti kan jiru. Mana kana keessa meeshaalee aadaa kan garaagaraa baay'eetu jira.

Kan nuti asirratti argaa jirru kun suura manaa fi suura manaati. Manneen asirratti argaa jirru kun manneen baay'ee mimmiidhagaa fi bareedaa ta'edha. Manni kun mana jireenyaa dhuunfaati moo kan mootummaati?

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kunii yookaan ammoo suuraan asirratti mul'atu kunii, suuraa kitaabaatii, kitaaba yaadannootii kitaabni kun wantootni nu fayyaduuf yeroo baayyee yoo nuti daree yookiin ammoo iddoo garagaraatti akka yaadannoo irratti qabannuufi.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun, suuraa xiyyaara yookan daandii qilleensa Itoophiyaadhaa. Daandiin qilleensa Itoophiyaa kun yeroo inni qillensarra jirudha. Xiyyaarri kun gara kamitti deemaa jira? Gara biyya keessaa moo gara biyya alaatti deemaa jira?

Suuraan nuti asirratti ilaalaa jirru kun yookaan ammoo suuraan asirratti argamu kun suuraa aasxaa mana barumsaati. Manni barumsaa kunis kan naannoo Salaaletti argamudha.

Suuraa nuti asirratti ilaalaa jirru kanarrattii kan mul'atuu; shamarran baay'atanii yeroo isaan sirbaa jiranidha, shubbisaa jiranidha. Shamarran kunneen sirba kam sirbaa jiran?

Suuraaan nuti as irratti ilaalaa jirru kuni suuraa kophee ijoollee dhiirotaati. Kopheen kun halluun isaa gurraachaa fi adii kan ta'e hedduu kan namtti toluu fi miidhagudha. Kophee kana yeroo akkamii godhatu ijoolleen? Yero akkamii fayyadaman?

Suuraan nuti asirratti ilaalaa jirru kun suuraa kitaabaati. Kitaabni kunis kitaaba qulqulluudha. Kitaaba kana eenyutu itti fayyadama? Maalif itti fayyadaman?

Suuraan nuti amma asirratti argaa jirru kun suuraa shaayiidhaatii. Shaayiin yeroo qicamee inni taa'udha. Shaayii kana eenyututuu qicee as kaa'e?

Kan nuti asirratti ilaalaa jirru kuni yookaan ammoo suuraan gaditti mul'atu kuni suuraa manaati. Manni kun kan inni irraa hojjetame simintoofi muka wantoota gara garaa irraa kan hojjetamedha.

Suuraa armaan gadii ilaalaa jirru kana irratti yeroo ijoolleen shamarranii sadii ta'anii waliin suura ka'aniifi ijoolleen daahimman kun baay'ee gammadanii, fuulli isaanii ifu ni ilaalla. Ijoolleen kun akkanatti gammaduu isaaniif maddi isaa maali jettanii yaaddu? maaltu akkanatti isaan gammachiisuu danda'ee?

Suuraan nuti asirratti ilaalaa jirru kunii yeroo namni kama karaa irra waliin deemanidha. Karaan isaan irra deemaa jiranis daandii konkolaataatii. Aduunis badee wanti bokkaan roobuuf jedhu fakkaata. Namoonni kun iddoon isaan irea deemaa jiran daandii konkolaataarra.

Kan nuti ilaalaa jirru suuraa lukkuuti. Lukkuun kun dhaabbatee waaan ta'e ilaalaa jira. Lukkuun kun bifti isaa adiidha. Lukkuun kun maal ilaalaa jira? maal dheeyisaa jira? baqachaa jira?

Suuraan amma nuti asirratti ilaalaa jirru kun suuraa biiroodha. Iddoo hojiiti. Teessoon inni guddaa fi kan namni irra taa'udha. Kitaabni wantoonni garaagaraa baay'eetu jira. Biiroon kun kan dhuunfaa kan mootummaas ta'uu danda'a.

Suuraan asirratti isin argaa jirtan kun, suuraa ijoollee shamarranii daa'imman ta'an, sadi ta'anii waliin waan ta'e ilaalaa jiranidhaa. Ijoolleen kun maal ilaalaa jiru? Wanti isaan ilaalaa jiran kun maalidha?

Suuraa kanarratti kan mul'atuu, bineensa maqaansaa hantuuta jedhamudha. Hantuutni kun kophaa isaati yeroo inni biqilaa dheedu nutti mul'ataa. Osuma biqila dheedaa jiruu ammoo, akka waan nahee ol jedhee yeroo inni wayi ilaaludhaa. Hantuuta kana maaltu naasise maaliif nahe hantuutichi?

Suuraan nuti asirratti ilaalaa jirru kun suuraa alaabaati. Alaabaan kunis bifa afur qaba. Bifti tokko cuquliisa, diimaa, adii fi magariisa. Jidduu isaarrattimmoo bifa murtuu kan fakkaatutu irra jira. Alaabaan kunis alaabaa naannoo Affaari.

Wanti nuti asirratti ilaalaa jirru kun suuraa Kophee dhiirotaati. Bifti isaa haalaan kan namatti toluufi nama hawwatuudha. Kophee kana maaliif fayyadamu maaliif nu fayyada? yeroo akkamii fayyadamna?

Suuraan nuti asirratti ilaalaa jirru kun yeroo maatiin waliin ta'uudhaan manaa suuraa deemanii suuraa waliin ka'anidha. Namoonni kun uffannaa aadaatiin miidhaganii faayamaniiti kan jiranii. Ijoollee isaaniitis qabataniiti kan jiranii. Manni suuraa isaan itti ka'aa jiran kun mana suuraa eessatti argamudha?

Suuraan as irratti argamu kun yeroo maatiin waliin ta'ee miidhagee mana suuraa deemee suuraa ka'aa jiruu dha. Maatiin kun haala kanaan miidhagee; gagamadee haala kanaan taa'uu isaaf sababni maalii dha?

Suuraa nuti asirratti ilaalaa jirru kun, yookaan ammaa kan asirratti argamu kun, suuraa shamarree yeroo isheen uffannaa aadaatiin faayamtee miidhagdee suuraa ka'aa jirtu kan argisiisuudha.

Suura kana irratti kan nuti ilaalaa jirru dargaggoonnii fi dubartoonni uffannaa aadaa uffatanii yeroo isaan sirbanidhaa. Iddoon isaan jiranimmooyyuu mana keessadha.

Suuraa kana irratti kan argamu yookaan kan mul'atu iddoo bittaaf gurgurtaa kuduraalee gara garaati. Akka suuraa kana irraaa mul'atutti kuduraalee gara garaatu jira. Timaatimni jiraa. Shunkurtii adiin jiraa. Namoonni lama ammoo ta'aniitu kan isaan wantoota kana gurguraa jiran.

Suuraan asirratti nuti argaa jirru kun suuraa nyaataati. Nyaatni kunimmoo nyaata bifa garaagaraati. Buphaan jira, foon jira wantoota garaagaraa irraa kan hojjatamedha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kun, suuraa mana amantaa hordoftoota Ortodoksiitii. Manni kun, biyyoodhaa fi mukkeen irraa kan hojjetamee dha. Manni kun iddoo kamitti argama?

Suuraakanarratti kan nuti argaa jirru bareeda kan baay'ee miidhagee fi baay'ee namatti toludha. wanti kun sagantaa wayiitiif kan qopheeffamedha iddoo kanatti. Sagantaan inni qopheeffameef cidha ta'uu danda'a, eebba ta'uu danda'a wantoota kana fakkaataniif kan qopheeffamudha.

Suuraan asirratti argamu kuni suuraa ijoollee shamarranii yeroo isaan uffannaa aadaa arsiitiin faayamanii miidhaganii deeman kan agarsiisudhaa, ijoolleen kun eessatti deemaa jiran?

Suuraan nuti asiin gaditti ilaalaa jirru kun yookaan immoo suuraan asiin gaditti argaa jirru kun suura shamarreeti. Shamarreen tokko uffannaa aadaa Arsiitiin miidhagdee yeroo isheen dhaabattudha.

Suuraan nuti asirratti ilaalaa jirru Kunii, suuraa kitaabaati. Kitaabni kunis Caalaa sooriitiin kuma lamaa fi kudha sadii kan barreeffamedhaa. Maqaan isaa immoo irreecha hora ar-sadii jedhaa. Kitaaba kana yeroo dubbisnu maal irraa hubanna?

Kan nuti ilaalaa jirru Kun, yookaan ammoo suuraan natti mul'achaa jiru Kun suuraa kopheedhaati. Kophee dhiirotaati. Kopheen Kun, maaliif nu tajaajila?

Suuraan argaa jirru kun suuraa saamunaa huccuu ittiin miiccan. Faayidaan isaallee huccuu miiccuu, wantoota xuraa'aa garaagaraa namarraa baasuuf fayyada jechuudha.

Suuraan asirratti ilaalaa jirru kun suuraa kitaaba "MIILA KAAYYOO" jedhuuti. Kitaabni kunis Lataa Qana'ii Aagaatiin kan barreeffamedha. Kitaaba kana kaayyoon isaa maali, maal ibsuu barbaadeetu "MIILA KAAYYOO" jedhe?

Suuraan nuti asirratti ilaalaa jirru, suuraa ija zayituuniiti. Ijji zayituunii kunis kan nyaatamuu fi namoota baay'ee biratti jaallatamaa kan ta'edha.

Suuraan nuti asirratti arginu kuni, yeroo daa'imman iddoo tokkotti wal gahanii, wajjiin taphatanidha. Tapha qofa osoo hin taanee, wajjiin barumsaa qo'atanidha. Daa'imman kun iddoo isaan jiran mana keessa.

Suuraa nuti asirratti ilaalaa jirru kun, suuraa manaatii fi suuraa intalaa yeroo isheen mana jala teessee midhaan qulqulleessaa jirtuu dha. Manni kun ammoo wanni inni irraa hojjetame dhagaa, biyyoo fi cirracha irraa kan hojjetamee dha.

Suuraa kanarratti ummanni Oromoo uffata aadaa isaanii uffatanii faayamii miidhaganii yeroo isaan citaa qabatanii siinqee qabatanii gara lagaatti deemanii dha. Ummanni kun maaliif gara lagaatti deemaa jiru? Maal sababeeffataniiti?

Suuraan asirratti mul'atu kuni suuraa ijoollee dubartootafi ijoollee dargaggoota yeroo isaan sirban kan agarsiisudha. Uffannaan isaan uffatan ammoo uffannaa aadaa Wallaggaa yemmuu ta'u, ijoolleen kun iddoo amma isaan jiran eessa isinitti fakkaata?

Kan nuti asirratti ilaalaa jirru ulaa iddoo daawwannaati. Iddoon daawwannaa Kunis maqaan isaa ambaasandar kan jedhamuudha

Suuraa kanarratti kan mul'atuu shamarran hordoftoota amantaa Ortodoksi ta'anii yeroo isaan kitaaba isaanii kitaaba qulqulluu qabatanii uffannaa isaanii uffatanii jiranidhaa. Shamarran kun maaliif bakka kanatti wal gahan

Suuraan nuti as irratti argaa jirru kuni, yookiinimmo suuraa har'a asirratti ilaalaa jirru kuni, suuraa lafa qonnati. lafa qonna kan midhaan irra jirudha. lafa qonna kanarra midhaan qofa osoo hin taane, konkolaatan midhaan kana, muru yookan immo, lafa kana qotu irra dhabbate jira. lafti qonna kun iddoo kamitti argama?

Suuraan nuti amma asirratti ilaalaa jirru Kun, suuraa gaarreeniiti. Gaarreen mukkeen babbareedoo fi mimmiidhagoodhaan faayamaniidha. Gaarri Kun gaara maalii jedhama?, gaara naannoo kamitti argamus?

Kan nuti ilaalaa jirru kun suuraa kophee dhiirotaati. Iddoon kunis iddoo bittaa fi gurgurtaa kophee dhiirotaati. Kopheen kun halluun isaa adii , gurraacha, diimaa fi halluu magariisa ta'e kan ofirraa qabudha. Kophee kana yeroo akkamii fayyadamna? maaliif fayyadamna?

Suura armaan gadii irratti ilaalaa jirru kana irratti kan nutti mul'atu kuduraalee fi muduraalee gosoota gara garaatu yeroo inni bakka tokkotti walitti qabamee jiru ni arginaa. Kuduraa fi muduraan Kun maalif nu fayyadu?

Suuraan nuti asirratti ilaalaa jirru kun suuraa fincaa'aa ti. Fincaa'aan kun yeroo inni gaara gubbaadhaa bu'u suuraan kun baay'ee kan namatti toluufi kan nama hawwatuudha. Fincaa'aan kun iddoo kamitti argama?

Kan nuti amma ilaalaa jirru suuraa kophee shamarranii yookaan immoo dubartootaa ti. Kopheen kun kan baay'ee miidhaguu fi kan namatti toludha. Kophee kana maaliif fayyadamna? Maaliif nu fayyada? Yeroo akkamii fayyadamnas?